Amewo le fli me yewoava gasi dzeƒe, wole fli me, ame aɖewo ɖo nu ɖe ŋɔti nu ye ame aɖewo hã le wole xexi ete, eee.. eva, maɖewo lé xexi ɖe asi, ame aɖewo le moto godzi le afi ma.

Tɔdziŋu le tɔdzi, tɔdziŋu le tɔdzi le gbɔsusume. Exɔwo le megbe. Dziƒoxɔ aɖewo hã le emegbe le afi ma. Amewo le gbɔsusume le afi ma.

Solagba aɖe le afia. Nyɔnu woame ne le wogbɔ. Nyɔnu woame nea, ɖeka mebla ta o. Etɔ̃ mamlɛeawo bla ta. Atsi aɖewo le wo megbe. Wo megbea, nyɔnua ɖeka ekpla blaa.